Nharaunda kuti vantu vagare vane utano hwakasimba. Vantu vezveutano, vanoramba vachidzidzisa kuti vantu vaite hutsanana, kubudikidza nekuti vanenge vachipihwa mitombo inoita kuti vantu vasarambe vachinzwa mundani.

Nguwa ngenguwa vantu vezvehutano vanohamba munharaunda umu vachipawo vantu mitombo yakasiyana siyana ngendaa yekuti zvirwere zvizhinji zvinenge zvichifamba famba zvingave zvinga shaisha hutano wevantu vemunharaunda.

Nguva nenguva madzimai anoenda nevana kuchibhedhleya uko kwavanondoona dhokotera achibaira vana majekiseni, anoita kuti vana vakure vaine hutano hwakanaka vave vana vakagwinya.

Vezveutano vanohamba muganga veichireketera vanhu kuti vangadziviririra sei zvirwere zvinohamba ngemhepo uye kuti vangapiwa mitombo yakaita sei kuti vasabatwa batwa ngezvirwere izvi.

Nguwa ngenguwa vanthu vezveutano vanohamba mukanyi vachibatsirawo vanthu vasingakwanisi kubhadhara mari yemitombo kuti vakwanisewo kuva vane utano.

Vanthu vemuntharaunda pevanorwara vanoenda kuchibhedhlera uko kwevanondodetserwa nadhokothera unenge eizovabaira majekiseni, kana kuvapa mitombo kuti varambe vaine utano.

MUKADZI WECHIKURU ANOBATA KAMWANA KADIKI KUTI ,KABAIRWE JEKISENI NEMUNHU ANOSHANDA ZVEUTANO ANGAVA DOKHOTERA KANA KUTI NESI.

Majaha nendombi pedzinoenda kuchikora, dzinoenda kuti dzizoitawo zveutano, dzidetserewo ntharaunda kuti dziite utano hwakagwinya, zvinozodeterawo kuti ntharaunda ibudirirewo.

Kune zvirwere zvekuti zvinofamba kana vantu vakagumana-gumana. Saka vantu vakachibatwa ngechirwere chakadai, vanoendeswa kwavovega iko kwavanenge vachizopuva zvekurya vari ikoko.

Vantu vezveutano vanoramba vachireketera vantu vemunhtaraunda kuti vasangobatana batana ngevamwe vantu ngekuti kune zvirwere zvinofamba ngemhepo, apa zvizhinji zvezvirwere zvinofamba ngemhepo azvina mitombo inokwanisa kuzvirapa.

Vantu vezveutano vantu vane utsanana zvekuti peshe pavanenge vari vanenge vakapfeka zviro zvekuti vasabatire zvirwere zvinenge zviine vantu vanenge vauya kuchibhedhlera vachirwara.

Vezve utano vanorekete veiti kuti vantu vaite hutano vanofana kuita utsanana ngendaya yekuti utsvina hunokonzerese zvirwere zvakaita sezvirwere zvemindani.

Vantu vemuganga kuti vadziirire zvirwere zvakasiyana siyana, vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondosangana nadhokodheya anovabaira majekiseni kuti vave vane utano.

Vezveutano vanoreketa vachiti kune zvirwere zvinofambawo ngemhepo kana vantu pavanogumana Saka vanenge vachida kuti kana vantu vapedza kugumana vageze nyara dzavo ngemvura yakachena.

Nguwa ngenguwa vantu vanoita ngezviutano vanohamba mukanye umo vachideketera vantu vemundaraunda manakire akaita utsanana uye vantu ava vanenge vachivapawo majekisini kana kuvapa mitombo inenge ichienderana nezvirwere zvinenge zvichirwara vandu vemundaraunda.

Vantu vezveutano nguva ngenguva vanohamba mukanyi vachiongorora utano hwevantu vemukanyi, uye vachivadzidzisa kuti vangagara sei neutsanana kuti vasabatwa zvirwere zvese zvese.

Nguwa ngenguwa, madzimai anoenda nevana kuchibhedhlera kuti mwana andobairwa jekiseni, rinova rinoita kuti mwana ave neutano hwakanaka.

Madhodha nemadzimai ezveutano, anounganavo achireketerana mabatsirane avangaitavo vantu vasinga kwanisi kubvisa mari kuzvibhedhleya, munharaunda kuti vangapihwavo mutombo uyu sei.

Kuti vanhtu vemunhtaraunda vave vane utano hwakanaka vanofana kumwa mvura inenge yakachena, mvura iyi inenge yacheneswa neveuhutano vachiisa mitombo yakasiyana siyana mumvura kuti vauraye zvirwere zvinenge zvirimo mumvura.

Kuchikora vana vanofundiswa nevadzidzisi kuti vave vana vanokura vari vana vanenge vachida kuzoita mabasa anobetsera nharaunda, mabasa akataita sechidhokotera zvinoita kuti vantu venharaunda varambe vane utano hwakanaka.

Vantu vechikuru vanokwanisa kuzvibatsira kuti vatsvage chikafu chekuti vape vazukuru vavo kuti vadye. Vanobatsirwawo ngevantu vezveutano vanenge vachikwanisa kuvapawo chikafu.

Vanhtu vemunhtaraunda zvimweni zvingaita kuti vange vane hutano hwakagwinya kumwa mvura inenge yakachena. Mvura iyoyo inocheneswa nevanhtu vezveutano vanoisa mitombo yakasiyana siyana kuti mvura isave nezvirwere.

Vantu vemuntaraunda vanoneseka ngekuwana mvura yekumwa yakachena saka vanoisirwa zvibhorani zvakawanda zvekuti vawane mvura yekumwa.

Mvura yakachena inobatsira zvisingaiti munharaunda ngendaa yekuti vanthu vanenge vaane utano hwakanaka zvekuti avachaendi kuzvibhedhlera nguwa ngenguwa, uko kwavanozobatsirwa nemadhokotera vachibvisa mari yakawanda

Majaha nemadhodha anoenda kuzvikora uko kwaanondodzidzirawo zviro zvinozoita kuti vazokwanisa kuita mabasa. Mabasa aya anozoita kuti nharaunda ibudirire mundaramo dzavo.

Muntaraunda kuti vantu vaite utano hwakasimba, vanofanira kunwa mvura inenge yakachena. Avo vanenge vachiita nezvekuchenesa kwemvura, vanoichenesawo nekuiisa mitombo inoenderana kuti mvura ive yakachena.

Vantu vezveutano vanohambawo muntaraunda vachikurudziira vagari vemuntaruanda kuti varambe vane utano hwakanaka. Vanofana kuramba vachiita utsanana vachigezawo nyara dzawo nguva ngenguva ngemvura yakachena.

Vantu vezveutano nguwa ngenguwa vanohambawo mundaraunda vachitsanangurira vantu vembunharaunda kuti varambe vane utano. Vanofanawo kuramba vachigeza nyara ngemvura yakachena izvo zvinoita kuti vadyewo chikafu chakachena.

Nguwa ngenguwa vanhu vezveutano vanohambawo vachivatsanangurira kuti varambe vane hutano hwakanaka vanofanira kumwawo mvura yakachena nekuitawonutsanana zvinozoita kuti vasarambe vachienda kuzvibhehlera kunotenge mitombo inodhura.

Vanhu vamunharaunda vakaita utsanana, vakararama vachifara vane utano, vachidakara zvisingaite nenyaya yekuti hapana anenge arikurwara pavanhu ava. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vararame ndaramo inonakidza.

Vantu vanorambe veisima miti munharaunda ngendaa yekuti vanoziye kuti miti inovape mitombo inoita kuti vave nendaramo yakanaka uye inoita kuti vafeme mweya wakanaka

Nguva ngenguva vana vechidiki vanofana kuendeswa kuna dhokodheya nemadzimai ngendaa yekuti vanenge vachida kubairwa majekiseni anoita kuti varambe vane hutano hwakanaka.

Vandu vechikuru mundaraunda umu vanofanika kuonekwa neveutano ngendaa yekuti vantu ava avachakwanisi kuzvibatsira zvinhu zvakawanda, uyezve vanofana kupihwa mitombo inovabatsira kusafungusisa ngendaa yekuti vanenge vava kufunga zvinhu zvakawandisa.

Muzvibhedhlera munowanika ndombi dzakawanda, ngendaa yekuti vanenge vachiita utsvina hunova hunozokonzera zvirwere zvemundani zvakawanda kundombi.

Vandu pavano endeswa kuchibhedhlera vachisvika kana vasinga kwanisi kugara vega vano endeswa pavano radzikwa vakamirira dhokoteya auye nemitombo kana majekiseni kuti anzwe zvakanaka.

Nguwa ngenguwa madzimai anoendesa vana vavo kuzvibhedhlera kuti varambe vachibairwa majekiseni anova anobatsira kuti utano hwevana hurambe hwakanaka .

Vantu vemuganga pavanorwara vanoenda kuna chiremba kuchibhehlera uko chiremba paanozoona kuti vantu ava vanorwara nechirwere chakadini achizovapa mutombo unoenderana nechirwere ichocho.

Munharaunda yega yega munenge mune chibhehlera kana chimwe, saka chibhehlera ichocho chinozowandirwa ngevanthu vakawanda zvekuti vanotozoisa vanhu pekuti vanhu vagare vakamirira kuti vazoonekwa ngemadhokotera.

Kana mundu aendeswawo kuchibhedhlera asingagoni kugara ega anoendeswo kwanoda kundoata akamirira dhokoteya agume azomupewo mutombo inoita anzwe zviri nane.

Muzvibhedhlera kuva nepekurara kwakakosha ngenda yekuti vantu vakawanda vanenge vasingachagoni kugara vari vega zvichinge vakurwara zvekurwara chaizvo chaizvo.

Zvibhedhlera zvishoma muntharaunda saka vanthu vanoenda vakawanda pachibhedhlera. Izvo zvinozoita kuti pachibhedhlera pega-pega paiswe pekugara pekuti vanthu vanokwanisa kugara vakamirira kuona dhokodhera.

Madzimai anoenda kuchibhedhlera nguwa ngenguwa uko kwavanondobairisa vana vavo vechidiki majekiseni ekuti varambe vaine utano hwakanaka.

Madzimai kana mwana wawo mudiki asingachazwi zvakanaka vanoenda naye kuchibhedhlera uko kwaanondoona dhokotera anovabatsira achivapa mitombo inodiwa kuti mwana wavo anzwe zvakanaka ave neutamo hwakanaka.

Vantu vezveutano vanokurudzira vantu vemuganga kuti varambe vachingoge zavo nyara dzavo nguva ngenguva. Kuti vantu vasakanganwa, vantu vezveutano vanonamirawo mifananidzo pamadziro kuti vantu varambe vachirangarira kuti vazogeze nyara.

Vantu vezveutano vanohambawo muntaraunda vachicherechedza vantu manakire akaita zvehutano, vachinamirawo mifabanidzo pamadziro kuti vantu vasakanganwa kuti kugeza maoko nemvura yakachena nesipo kwakanaka.

Muntu kana abatwa nechirwere chaanenge abatwa nacho anoenda kuchibhedhlera kuti abatsirwe kuti chirwere ichocho chisaramba chichienda mberi. Kuchibhedhlera ikoko ndiko kwaanosangana nevantu veutano madhogodheya.

Munharaunda chibhedhlera chakanakira wo kuti kuti chinopavo mabasa vantu vemunharaunda. Vamwe vanenge vachiitavo zvekutsvaira pachibhedhlera, izvo zvinoita kuti pachibhedhlera apa pave pane hutsanana hunoita kuti zvirwere zvisafamba-famba.

Mundaraunda chibhedhlera chakakosha ngenda yekuti vantu vakangorwara vanobva vaenda kuchibhedhlera uko kwavanoona dhokoteya achizovanyorerawo tsamba yekuti vaende kundotenga mutombo kwakasiyana-siyana kuchitoro chinotengeswa mitombo.

Vantu vachinge vadzidza kuzvikora uko zvekuti vaenda kundodzidzira zvehutano, vanenge vava kudzidziswawo kugadzira mitombo yakasiyana siyana inova inobatsira vantu muntaraunda.

Vantu vezveutano vanoswera vechiongorora kuti vangawanawo sei mitombo dzitsva dzinokwanisa kurapa zvirwere zvinenge zvisati zvawanirwa mitombo yazvingarwapwa nazvo.

Vantu vemuganga vakarwara vanoenda kuzvibhledhlera uko kwavanondosangana nadhokotera unovaudza kuti varikuzwei uye anovapa mitombo inovabatsira pachirwere chavo.

Vanhtu vezveutano nguwa ngenguwa vanofamba mumuganga vachifundisa vanhtu vemunhtaraunda kuti vangagara zvakanaka sei vachiita utsanana uye mitombo ingavabatsira kana vabatwa ngezvirwere zvakaita sezvirwere zvemundani.

Majaha paanoenda kuchikora vanoenda kuti vazodzidzirawo kuita madhokotera anozobatsirawo nharaunda kuti izokwanisa kuitawo utano hwakasimba vachipawo vantu vemuntaraunda mitombo.

Vanhu vezveutano vantu vakakosha zvisingaiti mumuganga ngendaa yekuti vanoita kuti vanthu varambe vachiita utsanana hunoita kuti utano hwevantu vemumuganga hunge hwakanaka.

Kune nzvimbo dzinoendwa nendombi kana majaha kuzoenda kundoona kuti zvirwere zvaanga vasati vamboona zvingarapika sei uye vanenge vachidzidzira kugadzira dzimwe mishonga dzingakwanisa kurapa zvirwere zvevanhu vabatsirike munharaunda

Nguva ngenguva vandu vezvehutano vanofambawo mundaraunda mukanyi vachitsanangurira vandu manakiro akaita utsanana uye magadziriro avanoita dzimwe mitombo.

Vantu vezveutano vanohamba mukanyi umwu vachibhuira vantu manakiro ekuita utsanana nemadziviriro avangaita zvimwe zvirwere kuitira kuti vanga vaine utano hwakanaka.

Anhu vezveutano vanohambawo mukanyi vachitaurira vanhu zvirwere zvakasiyana siyana nechikonzero zvinokonzera zvirwere izvozvo, nemadziviriro avangaita kuti vasaramba vachirwara.

Vantu vemuntaraunda, kana vaenda kuchibhedhlera uko vasingachagoni kugara vega, vanoendeswa kwavanondorara vakamirira dhokodheya auye achizovapa mitombo kuti vazwe zvirinani.

Majaha nendombi padzinoenda kuzvikora uko dzinoenda kuti dzizo dzidzirawo kuita madhokoteya anozokwanisa kushandira muzvibhedhlera. Umo mano batsira vantu vakawanda vachinyora kuti vantu avo vandopiwa mitombo yakasiyanasiyana kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Munharaunda, vantu vanoita mabasa akasiyana-siyana. Majaha nemadhodha anoita mabasa emaoko, ndombi nemadzimai vachiita mabasa ekufamba vachitengesa kana kugara vachitengesera pamusika.

Muntaraunda zvibhedhlera zvinenge zviri zvishoma, saka vantu vakawanda vemuntaraunda pavanoenda kuzvibhedhlera vanenge vakawanda. Saka vanoisirwa pekuti vagare vakamirira kuti vataure nadhogodheya anenge aripo.

Vantu vemundaraunda pavanoenda kuchibhehlera kana vasingakoni kugara vanoendeswawo kwaandozorara vakamirira kuti dhokotera auye avape jekiseni kana kuvape mitombo inenge ichienderana nechirwere chavo.

Chibhedhlera chakakosha zvisingaiti munharaunda, ngendaa yekuti nguwa ngenguwa vantu vemunharaunda vakangorwara ,vanoenda kundoona dhokodheya, achizovapawo mitombo nemajekiseni anoenderana nechirwere chavo.

Vantu pavanorwara muntaraunda vanoenda kuzvibhledhlera uko kwaanondodetserwa nadhokotera nevamwe vezveutano vachipiwa majekiseni kana mitombo kuti varambe vane utano.

Vandu mundaraunda vakarwara vanoenda kuzvibhedhlera zvakawanda iko kwavanosangana nevandu vehutano vanozovabatsira achivadzidzisa kuti vasaita hustanana hwakashata nokuti ndounoita kuti vazoramba vachienda kuzvibhedhlera.

Vantu vezveutano vanofamba nguwa ngenguwa muntaraunda umwu. Vechitorawo ngazi yevantu vanenga veida vane utano, rinozodetsera kune vantu vanenge vaita tsaona.

Vandu vemundaraunda kana vasingachazwi zvakanaka vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondoona dhokoteya andovaona kuti vakunzwa chii uye ozovapa mitombo inoenderana nechirwere chavari kuzwa.

Vanthu vanenge varwara muntharaunda vanoendawo kuchibhedhlera chinenge chiri padhuze, uko kunenge kune vanthu vezveutano vanenge vachizopa vanthu vanenge vachirwara majekiseni kana kuvapa mitombo.

Pachibhedhlera panogara pane hustanana hwakanaka ngendaa yekuti vandu vezvehutano vanozviziva kuti hutsanana hwakanaka hunoita kuti pasauya zvirwere zvakawanda wanda.

Vantu vezveutano vanohamba muzvikora umo nguwa ngenguwa. Umo mevanenge vachibaira vana majekiseni kana kuvapa mitombo kuti varambe vaine utano hwakanaka.

Madhodha nemadzimai ezvehutano vanounganawo nguwa ngenguwa vachireketerana magadziriro avangaita mitombo mitsva ngendaa yekuti zvirwere zvizhinji zvinenge zvisinawo mitombo inokwanisa kuzvirapa.

Vantu vemuntaraunda vakangorwara vanoenda kuchibhedhlera uko kwavanondoona dhokotera achizovabairawo jekiseni kana kuvapa mitombo inenge ichienderanawo nezvirwere zvawo kuti vange vane utano hwakanaka.

Vantu pavanoenda kuchibhedhlera vanosangana nadhokotera anovanyorera tsamba yemitombo yavanozenda kuzotenga kuchitoro chinotengeswa mitombo yega ,icho chatinoti nemuchirungu famasi.

Dhokotera akanyorera vantu tsamba, vantu vanotora tsamba iyoyo voenda nayo kuchitoro chinotengese mitombo ichochatinoti famasi nemuchirungu, uko kwavanondo sangana nemuntu anenge achizovapavo mitombo iyoyo.

Vandu vemundaraunda pavanoenda kuzvibhedhlera vanosangana nadhokotera anovanyorera mitombo yakasiyana- siyana iyo yavanoenda kuzotenga kuimba inotengesa mitombo inonzi nemuchirungu famasi.

Pazvibhehlera zvese pane vantu vezveutano vanenge vakamirira vantu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana siyana uye vanobatsira vantu ngekuvapa mitombo inorapa zvirwere zvavo.

Vantu vemuntharaunda pavanoenda kuchibhedhleya vanonosangana nadhokodheya achivanyorera mitombo yakasiyana siyana yavanonotenga kuchitoro chinotengeswe mitombo yega nemuchirungu tinochiti famasi.

Madhogodheya aireketa anoita kuti muntu akwanise kugara ane hutano anofanikawo kurya zviro zvinoita kuti hutano hwake hunge hwakanaka. Zviro zvakaita semichero inowanikwa muntaraunda.

Madzimai anenge ane pamuviri , anoenda kuchibhedhlera nguwa ngenguwa. Uko kunenge kuna dhokothera anovaongorora kuti mwana anenge ari mundani ane utano wakanaka ere?

Vanthu kana vechinge vaitawo tsaona zvekuti ngazi inenge yaashomani mumwiri mwawo. Kune michini inouya nemadhokodheya, inouya inengazi nekuti inodetsera kututsira ngazi mumwiri mwako.

Vechikuru ndovantu vanofana kubatwa ngevantu veutano zvakanaka ngekuti hutano hwevantu vechikuru hunenge wadzikira ngenyaya yekuti vanenge vasingachaiti hutsanana hwakanaka.

Nguwa ngenguwa madzimai anenge akazvitakura anoenda kuchibhedhlera uko kwaanondosangana nadhokotera achiongorora kuti mwana anenge arimundani, anenge ane hutano here.

Madhokodheya anofamba nguwa nenguwa, achitaurira vanthu vemunharaunda kuti varye zvinhu zvineutano, ngendaa yekuti kune zvirwere zvinobata vanthu vechikuru vanenge vasingaryi zviro zvinoita kuti vaite utano hwakasimba.

Madzimai vakaona kuti mwana vavo mucheche avakurwara, vanoenda naye kuchibhehlera uko kwaanonosangana nadhokodheya achiona kuti mwana uyu anenge achirwara nei uye, vobva vamunyorera mitombo inenge ichidiwa kuti mwana apore.

Vandu vemundaraunda pavanorwara, vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondoona kune vantu vezvehutano vanobatsira kuongorora chirwere chavanenge vachirwara nacho. Vobva vapiwa mitombo inoenderana nezvirwere izvozvo.

Chirwere chemudumbu chirwere chinorwadza madhodha nendombi, ngekuti muntaraunda vantu vanoite zveutsvina avatereri vantu veutano vachitaura kuti vasa ,vaite utsanana.

Antu wechikuru anoendawo kuzvibhedhlera uko kwavanoona dhokodheya achivaudza, achivapawo mutombo unoenderana nezvavanenge vachirwara, nendaa yekuti vantu vechikuru havasisina utano.

Nguwa ngenguwa vantu vezveutano vanohamba muntaraunda umo mavanenge vachiongorora vantu vanenge vachirwara avo vasingakwanisi kuenda kuzvibhedhlera ngendaa yekuti avana mare.

Vantu vachinge vafunga nezveutano vanoindawo kuita mabasa akawanda angave ari ekugadzira mitombo yakasiyana siyana Inova inobatsira vanthu munharaunda kuti vave vaneutano.

Ndombi nemajaha dzemunharaunda , dzinofarire kutamba nhabvu .Yokuti nhabvu yacho vanotambira muzuva, zvekuti ganda rawo rinotsva. Zvokuti rinenge rave kuda mitombo inowanikwa kuzvibhedhlera iyo yavanopiwa nemadhokodheya.

Vantu vemuganga pavandorwara vanoenda kuzvibhledhlera uko kwavanondosangana nevantu vezveutano vanozovapa mitombo inovabatsira ngezvirwere zvawo

Muzvibhehlera zvemunharaunda munowanikwa vanhu veutano vobatsira nemitombo kana vanhu vemunharaunda varwara uye vanenge vachizovaudzawo kuti kuita utsanana mudzimba umo kunobatsira kuti vanhu vasarwara rwara

Mumuganga mune zvibhedhlera zvakawanda zvokuti vandu vakarwara vanoenda uko kwavanondoona madhokoteya anovataurira kuti vakurwara zvakadii vobva vabatsirika nekupihwa mitombo.

Muntaraunda mune ndau dzechibhehleya uko kwaanondosangana nadhogodhera echivabairawo majekiseni kana kuvapawo mutombo unoenderana nechirwere chavo kuti vanzwe zvakanaka. .

Ndombi nemajaha, mushure mokunge dzaita dzidzo, dzinoendera mberi nedzidzo yekugadzira mitombo inobetsera vantu vemunharaunda kuti vagare vane utano hwakanaka.

Vantu vemuntaraunda pavanorwara, vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanosangana nadhokodheya anovataurira kuti chirwere chavo chakamira sei. Obva avanyorera mitombo inenge ichidiwa iyo yavanozoona kuzviitoro zviinotengesa mitombo.

Ndombi nemajaya padzinoitawo zvemitambo dzavo kuzvikora uko dzinenge dzichida kuzoonekwa kuti hapana zvimwe zvinhu zvadziri kutorawo here saka dzinozodzi dziitirewo weti muzvigaba kuti vaone kuti hapana zvinhu zvakatorwa here.

Madhodha nendombi kana dzazofunda dzinozoenderera mberi nefundo uko kwadzinozofunda zvekukwanisa kunasira mitombo inova inodetsera ndaramo dzevandu vemundaraunda.

Ndombi nemajaha paanenge adzidza anozoenderera mberi nedzidzo achidzidziswa nezveutano, magadzirirwe anoitwa mitombo nekuwa une utsanana hwakanaka.

Vantu vemundaraunda vakarwara vanoenda kuchibhedhlera uko kwavanonoona dhokodheya anoshandise michini yakasiyana-siyana. Iyo michini inoona kuti muntu uyu arikurwara ngechirwere chipi, chinozoita kuti vapiwe mitombo inoenderana nechirwere chacho.

Michini inoshandiswa ngevantu vezveutano, vachiongorora zvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zvichizwa ngevantu vanenge vauya pachibhedhlera, apa zvinoita kuti madhokothera vazoona kuti vanopa vantu ava mitombo ipi.

Vantu vezvehutano vanotora nguva yavo yakawanda vari mudzimba dzavo dzinogadzirwa mitombo vachiona kuti vangakwanisa sei kugadzira mitombo dzezvirwere zvisati zvaane mitombo kubatsira vantu vemuganga.

Madzimai emundaraunda akukwanisawo kuona kuti anepamuviri achishandisawo michina dzakagadzirwa nevantu vezveutano dzinokwanisa kutaura kuti muntu uyu anenge ane pamuviri here kana kuti.

Vantu vezveutano vanotoravo nguva yakareba vari mudzimba dzavo dzavanotsvagiravo mitombo minyowani inenge ichikwanisavo kurapa zvirwere zvinenge zvisinavo mitombo ingazvirapa.

Ndombi nemajaya kana dzazoyenderera mberi nekufunda kuzvikora oko, dzinonofundirawo kugadzirawo mitombo yechizvino zvino, kudzimba dzinogadzirwa mitombo, dzinondzi nemuchirungu labhorithorizi.

Nguwa ngenguwa madzimai anotora vana vavo vechidiki vachienda navo kuchibhehlera uko kwavanondosangana ngevantu vezveutano vachipihwawo mitombo nemajekiseni kuti varambe vane utano.

Madzimai anoenda nevana vavo vechidiki nguwa nenguwa kuchibhedhlera uko kwaanondobairwa majekiseni anoita kuti vana vavo varambe vane utano hwakanaka.

Vezveutano vanofambawo muzvikora umu vachibairawo vana vechikoro majekiseni kana kuvapa mutombo kuti vagarewo vane utano hwakanaka.

Madzimai vakaona kuti utano hwemwana hauna kunaka, vanomutora voyenda naye kuzvibhedhlera, uko kwaanondoona dhokodhera achizomupa mitombo kuti ave ane hutano hwakanaka.

Vantu vezveutano nguwa ngenguwa vanohamba muzvikora umu vachidzidzisa vana manakire akaita utsanana uye vanenge vachivapawo majekuseni kana mitombo inoita kuti varambe vane hutano.

Nguva ngenguva ,madzimai emundaraunda anoenda kuchibhedhlera nevana vavo vechidiki. uko kwavanondoona dhokodheya achizo vabaira majekiseni kuti vana varambe vaine utano.

Vantu vemuntaraunda pevanoende kuchibhedhlera kana vasingagoni kugara vanoendeswawo uko kwevanondorara vakamirira dhogodheya achizouya eizovaongorora nekuvabayirawo majekiseni kana kuvapa mitombo inenge ichienderana nechirwere chavo.

Vanthu vezveutano vanopindawo mumakanyi umwo, vechitorawo ngazi kune vanthu vanenge vane utano hwakanaka vechida kundodetsera vanthu vanenge vaitawo tsaona ngazi inenge yaashomani mumwiri mwawo.

Kana vantu vaenda kuchibhedhlera vakakuwara zvekudaro vanoshandisirwa maturuzi anoita kuti vasonwe sonwe kana kuvhurwa kuti dhokotera aone kuti chiini chinenge chaitika

Michini inoshandiswa nemadhokotera kuita kuti mazino emurwere arambe akagara ari panzvimbo, asafamba famba zvinozokonzera kuti abude maanenge akagara.

Vantu vezveutano vanoshandisawo midziyo yakasiyana-siyana, iyi inovabatsira pakuongorora zvirwere zvakasiyana-siyana zvinozoita kuti vakwanise kupa mutombo kune vantu vanenge vachirwara zvirwere izvi.

Muchina unoshandiswa nemadhogodheya muzvipatara umu unoita kuti kana muntu moyo wake wamira kurowa, unoita kuti uchirowa futi kana pasina nguwa yakareba moyo wacho wamira kurowa.

Michini inoshandiswa ngevantu vezveutano kuongorora zvirwere kana kugadzira mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge vachizouya muzvibhehlera.

Kune michina inoshandiswa ngevandu vanenge vakura kuti vanenge vasingachakwanisi kuhamba vega vanenge vava kuhamba vakabatirira kuti vasawa ngendaa yekuti mabhonzo avo anenge asisina kusimba.

Madhokotera akukwanisavo kuongorora zvirwere zvakasiyana-siyana, achi shandisa vo michini ino vabetsera kuti vakwanise kuziya chirwere chinenge chichirwara ngemuntu, uku vano zobatsirika paku vapavo mitombo.

Michini inoshandiswa nemadhokotera kuongorora zvirwere zvakasiyana siyana uye ndiyo inoita kuti madhokotera aziye mitombo yekuzopa vanenge vachirwara.

Madhokotera anobatsirwawo nemichina yavo pakukwanisa kuongorora zvirwere zvinenge zvichinzwa varwere, uye zvinovabatsirawo pakuzoonawo kuti vangapa mitombo yakaita sei?

Madhokoteya kuti akwanise kuongorora kuti muntu uyu anenge achirwara chii vanoshandisawo michini inoita kuti vakwanisewo kuona kuti vangapa mitombo ipi kuti muntu anzwe zvakanaka

Madhokodheya anoshandisa mishina yakasiyana siyana kuti vakwanise kuoongorora matenda anenge aine mutenda uye vakwanise kumupa mutombo unoenderana nedenda rakwe

Madhogodheya haakwanisi kuona nemadziso avo zvimwe zvirwere, saka vanoshandisavo michina yakasiyana -siyana, kuonavo zvirwere vachizopa vantu vanenge vachirwara mitombo inoenderana nezvirwere zvavanenge vaona pamichina yavo.

Zviro zvinoshandiswa nemadhokotera kuti akwanise kuona kuti murwere anenge achirwara ngechirwere chiri, izvo zvinozoita kuti azokwanisa kumupa mitombo inenge ichikwanisa kuzorapa chirwere chacho.

Madhokotera anoshandisawo michini yakawanda kuti vakwanise kuongorora zvirwere zvinenge zvichirwara nazvo varwere. Kuti vazokwanisa kupa varwere mitombo inenge ichienderana nechirwere chinenge chiine murwere.

Madhokotera anoshandisawo michina dzakawanda muzvibhehlera umo kuongorora chirwere chinenge chichirwara anenge achirwara kuti adetsereke pakuzopiwe mitombo.

Michini inoshandiswa nemadhogodheya kuti vaongorore kuti munhu ari kurwara ngechirwere chakaita sei yakawanda. Inowanikwa muchibhedhlera uye yakasiyana-siyana, inoshandiswa kuti munhu aite utano.

Madhogodheya kuti azokwanisa kuongorora zvirwere zvakasiyana-siyana, anoshandisawo michini inoita kut vaone kuti muntu anenge achirwara nechirwere chipi, kuti vazokwanisa kumudetsera nekumupa mutombo inenge ichienderana nechirwere ichocho.

Michini inoshandiswa nemadhokoteya kuona kana kuongorora chirwere chinenge chauya ngemuntu, anenge auya kuchibhedhlera kundoona dhokotera.

Michina inoshandiswa kuongorora zvirwere nemadhokodheya kana muntu auya achirwara. Madhokodhera anoshandise muchina iyi kuona kuti vangamupa mitombo yakayita sei, inenge ichiendererana nechirwere chake.

Madhokotera muzvibhehleya kuti vakwanisewo kuona kuti muntu anenge achirwara ngechirwere chipi vanoshandisawo michini yakasiyana-siyana iyo inozoita kuti vaone kuti vangapa muntu jikiseni ripi kana mutombo upi.

Muzvibhedhlera madhokodheya achiongoroa kuti muntu ari kurwara nechirwere chipi ,vazokwanisa kumubaira majekiseni api ,kana kumuta mutombo upi ,anoshandisawo michini yakasiyana-siyana.

Madhokotera muzvibhedhlera umu, kuti akwanisewo kuwongorora chirwere chinenge chichigwara mugwere anoshandisawo michini yakasiyana siyana. Iyi inozoita kuti vazive kuti unomupa majekiseni api kana mutombo upi uye zvichiyenderana nechirwere chake.

Madhokotera mu zvibhedhlera umo ano shandisawo michina yaka siyana siyana iyo yavano shandisa ku ongorora chirwere chinenge chichi rwara murwere kuti vazo kwanisa kupa muntu mutombo kuti anzwe zvakanaka.

Madhokoteya muzvibhehleya umu vachiongorora chirwere chinenge cheirwra murwere vanoshandisa muchini unoita kuti vakwanise kuzoziva kuti voshandisa majekiseni api kana kuti mutombo upi unoita kuti muntu anzwe zvakanaka.

Madhokotera kuti akwanise kuona kuti muntu anenge achizwa chirwere chakaita sei. Anoshandisavo michini yakasiyana-siyana, iyo inozo vabatsira kuti vakwanise kuona kuti vangapa muntu mutombo upi kana kumubaira jekiseni ripi.

Mitombo yakakosha mundaramo ngenda yekuti inopa vantu hutano hwakanaka uye mishonga iyi unowanikwa muchitoro chinotengeswa mishonga chinonzi famasi nemuchirungu.

Majaha nendombi dzinoenda kuzvibhedhlera, kundopiwa mitombo yakasiyana siyana nemadhokothera, iyo inozoita kuti vaite utano hwakasimba. Zvinozoita kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana siyana, anozoita kuti ntaraunda ibudirire.

Vana vechidiki kuti vakure vane utano hwakanaka vanoendeswa kuzvibhedhlera nguwa nenguwa uko kwavanondopihwa mitombo yakasiyana-siyana ngemadhokotera, kuti vakure vane utano hwakanaka

Vantu vakarwara muntaraunda vanoendawo kuzvibhehlera uko kwavanondosangana nadhokotera anovaona kuti vanorwara zvakadini uye obva avapa mitombo inoenderana nezvirwere zvavo.

Vantu vakarwara zvekuti havachakwanisi kurya vega vanoisirwa chimuchini chekuti icho chinenge chichikwanisa kuisa chikafu chacho mumuviri wemurwere zvinobatsira kuti munhu aite hutano.

Vantu vanenge varwara zvekuti havachakwanisi kurywa vega, vanoendeswa pamuchini unenge wakukwanisa kuvaisira chikafu mumumwiri mwavo munozoitawo kut vave vane utano.

Mitombo chinhu chinobatsira vantu vemundaraunda ngenda yekuti vantu vemundaraunda akukwanisawo kuita mishando yakasiyana siyana ngenda yekuti vane hutano hwakasimba uye ingava nyaya yekuti vanotorawo mitombo yakasiyana siyana.

Vantu pavanorwara, vanoenda kuchibhedhlera uko kwavanonyorerwa mitombo yavanofanira kundotenga kuchitoro chinotengeswa mitombo ichova chinonzi nemuchirungu famasi.

Munharaunda vantu vakudakara kuti vakugara vaine hutano. Ngendaa yekuti vanomdopuwa mitombo yakasiyana-siyana kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze zvinoita kuti vave vakagwinya.

Mutombo unoshandiswa nemadhogodheya kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, uye unonyanya kushanda kuti vantu vasafungisisa zvakawanda. Nekuti vantu vakazofungusisa zvakawanda vanozobatwa nezvirwere zvakawanda wanda.

Vantu vezveutano vanozviziva kuti mitombo yakakosha mundaraunda, saka avamboiti kuti mitengo yemitombo ikure ngekuti vanenge vachida kuti vantu varambe vane utano hwakanaka .

Zvibhehlera zvemunharaunda munowanikwa mitombo dzakasiyana siyana dzinobatsira madhodha nendombi kuti vasarambe vachirwara zvirwere zvakasiyana siyana mushure vaita utsanana hwakashata.

Munhu akarwara anoende kuzvibhledhlera uko kwavanondosangana nevanhu vezveutano vachiongorora kuona kuti ari kurwara nechirwere chipi vobva vamupa mitombo inoenderana nechirwere chaari kurwara nacho

Vantu vemuntaraunda pavanoenda kuzvibhehlera zvakasiyana siyana vanobatsirika zvikuru ngendaa yekuti vanosangana nadhokotera anovapa mitombo inobatsira vana vavo vechidiki avo vanenge vane zvirwere zvechikosoro.

Kuzvibhehlera kune michina inoshande kuti vantu vanenge vechirwara zvekuti avakwanise kuryaa vanoiswe pamichina iyoyo zvekuti vanenge vakungogara chete vasingarye michina ichikwanisa kuise chikafu mumiviri yavo.

Kana vantu mundaraunda varwara vanoenda kuchibhehlera uko kwavanozowana kuina dhokodheya anovanyorera mutombo yavanozovana kuchitoro chinotengeswa mitombo, icho chatinoti famasi.

Vana vechidiki vakabatwa nechikosoro chingava chakonzerwa nechando, madzimai vanoenda kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana kundotsvaka mishonga yekuti vana vavo vabatsirike.

Vantu pavanoenda kuchibhehlera kunoona dhokotera anovanyorere mitombo inenge ichidiwa, yavanozoenda kunoona kuchitoro chinotengeswe mutombo yatinoti nechiyungu famasi.

Vantu vemundaraunda vanoenda kuzvibhodhlera kundoona dhokotera uyo anozovapa mitombo yakasiyana-siyana, zvichienderana nechirwere chavanenge varikunzwa. Iyi mitombo inoita kuti vantu vave vane hutano.

Mutombo unoshandiswa nemadhokodheya kurapa antu akawanda mudzimba umu kuti vagare vane utano hwakanaka, vasarwara -rwara vantu ava.

Vantu vemunharaunda vakarwarawo vanoendawo kuchibhedhlera, uko kwawanondosangana nadhogodhera vachizovanyorere mitombo yavanozongotenga kuchitoro chinotengeswe mitombo.

Mitombo mizhinji inowanikwa kuzvibhehlera uko kunenge kuna dhokodheya anopa vanhu vanenge vauya vachirwara mitombo inovabatsira kuti vave vane utano Ndaramo dzavo dzive dzakaringana.

Vantu pavanoenda pachibhedhlera vanosangana nadhokotera anovapawo tsamba yekuti vakwanise kuzoenda kunotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo inonzi iyo kuchirungu famasi.

Mitombo inonyanyoshandiswa nemadzimai nendombi kuitira kuti ganda ravo rive rakanaka, zvinozoyemurwa nemadhodha nemajaha anozoramba achienda kune ndombi idzi.

Muntaraunda vanhu vaakugara vane utano hwakasimba, ngendaa yekuti vakangorwara vanoenda kuzvibhedhlera, uko kwevanosangana nemadhokothera anovapa mitombo, inoenderana nezvirwere zvevanenge vanazvo.

Munguwa yekunaya kana nguwa yechando, ndombi dzinobatwa nezvirwere zvechikosoro. Uye dzinozobatsirwa nevantu veutano vanowanika muzvibhedhlera, vanozoapa mitombo yekuti vasaramba vachikotsora.

Vana vechidiki vanoendeswa ngemadzimai nguwa ngenguwa kuzvibhehlera uko kwavanoonekwa ngemadhokotera vachipihwa mitombo yakasiyana siyana kuti vakure vakagwinya vane hutano hwakasimba.

Vanhtu vemuntaraunda vaakukwanisawo kutsvaga mari ngekutengesawo mitombo yavanenge vachitengesa kuti vawanewo mare ingaita kuti vararamewo ndaramo yakanaka.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinorapwa kuzvibhedhlera nemadhokodheya ngendaa yekuti madhokodheya anenge akafunda kurapa zvirwere zvese izvi zvingabata ndombi, majaha, madhodha nemadzimai emunharaunda.

Munharaunda ndombi nemadzimai zvinoshandisa mitombo yakasiyana siyana inoita kuti vhudzi radzo ripenye zvekuti majaha nemadhodha anobva anakirwa ngechimiro chinenge chine ndombi nemadzimai.

Vandu kuti varambe vane hutano hwakasimba vanoenda kuzvibhedhlera nguva ngenguva uko kwavanondopihwa mitombo yakasiyana siyana nemadhokoteya kuti vasarware rware mitombo yavanopiwa inenge ichirapawo zvirwere zvavanenge vanazvo.

Vantu vemundaraunda pavanorwara vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondoona dhokoteya anovanyorera mitombo inenge ichidiwa yavanozoenda kuzotenga kuchitoro chinotengesa mitombo yega icho chatinoti nemuchirungu famasi.

Muntharaunda vantu vakarwara vanoenda kuzvibhedhlera zvakasiyana -siyana, uko kwawanoona madhokotera achiwapa mitombo inorapa chirwere chawanenge vachinzwa nguva dzacho. nekuti kuzvibhedhlera kunowanikwa mitombo yakasiyana-siyana, inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Muntaraunda nguva yekunaya kana nguva yechando Madzimai anogara atoenda kotenga mitombo yakasiyana siyana ngendaa yekuti vanenge vachiziva kuti vana vavo vanokasira kubatwa nezvirwerwe zvakasiyana siyana

Muntaraunda vantu vanogara vaine utano hwakanaka ngendaa yekuti vanoti vakarwara, vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondoona dhokodheya anovapawo mitombo inoenderana nezvirwere zvavo.

Vantu vakarwara vanoenda kuchibhedhlera uko kwavanondoona kuine dhokotera anovanyorera mitombo yavanozoenda kuzotenga kuchitoro chinotengesa mitombo icho chatinoti nemuchirungu famasi.

Ukarwaravo nezvirwere zvakasiyana siyana unoendavo kuzvibhehlera uko kwaunondosangana nadhokodheya anokuona kuti urikuzweyi okupa mutombo unoenderana nechirwere chaunenge urikuzwa.

Vana vechidiki vanonyanya kubatwa ngezvirwere ngenyaya yechando Saka madzimai anoenda nevana kuzvibhedhlera uko kwavanoona madhokodheya vachivapa mitombo yekurapa vana vaite hutano.

Vantu muntaraunda vari kudetsereka zvisingaiti ngenda yemitombo yavanowana kuzvibhedhlera uko kwavanonyorerwa mitombo vachizoenda kundoitenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvega.

Munharaunda ,madzimai arikunyanyobatwa nezvirwere zvemaziso. Saka vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanosangana nemadhokodheya anovapa iyo mitombo yemaziso inovabatsira kuti vasarambe vachirwadziwa nemaziso.

Vana vechidiki ,vana vane utano hunoda kuongorora chaizvo-chaizvo. Ngendaa yekuti utano hwavo hunenge husati wanyanya kusimba. Saka madhokodhera anopa madzimai mitombo yekuti varambe vachipa vana vabatsirikane.

Muntaraunda kuti vanhu varambe vane utano hwakasimba, vanoenda kuzvibhledhlera zvakasiyana siyana, uko kwavanosangana nemadhokodheya vachipiwa mitombo yakasiyana siyana inoita kuti utano hwavo hurambe hwakasimba.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vemunharaunda pavanenge varwara kuitira kuti vaitevo utano hwakasimba, hunoita kuti vaite mabasa avo anoita kuti nharaunda dzibudirire.

Mitombo yachizvino-zvino, inowanikwawo kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, kana kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yega, izvo zvatinoti nemuchirungu-famasi, uko kwaunenge waenda kana wapuwa tsamba nadhokotera.

Vantu vemundaraunda vanogara vane hutano ngenda yekuti nguwa ngenguwa vanenge vachienda kuchibhedhlera uko kwanosangana nadhokodheya achivapa mitombo yakasiyana siyana inoita kuti hutano hunge hwakanaka.

Kuti ntaraunda ibudirire vantu vemuntaraunda vanofana kuva vane utano hwakanaka izvo zvinobva vachitorawo mitombo yakasiyana siyana nguva nenguva yavanowana kuchibhedhleya yavanenge vanyorerwa nadhokodheya.

Mitombo yechizvino inobatsira vantu vakawanda vemuntaraunda ngendaa yekuti inoita kuti varambe vane utano vanouwanawo kuchitoro chinotengeswe mitombo yega ukwo kwavanenge vanyorerwa tsamba nadhokodheya kuti vazoenda kunotenga.

Vantu vemundaraunda vorambe vane utano hwakanaka vanorambawo vechienda kuchibhedhlera uko kwavanondonyorerwa tsamba nadhokotera yekukwanisa kuti vatenge mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Muzvibhedhleya mitombo inofanawo kuve isikadhuri ngendaa yekuti vantu veshe vemuganga vanenge vachida kubatsirwa nayo mitomboyo kuti vave vane utano hwakanaka.

Vantu vemunharaunda nguwa nenguwa vanofambavo muzvikora umo. Umo vanenge vachipavo vana vechikora mitombo kana kuwabaira majekiseni kuti vave vane hutano.

Madzimai anoendesa vana vechidiki kuzvibhedhlera nguwa ngenguwa uko kwanoonekwa naana mbuya veutano kuti vana vane hutano hwakanaka here kuti vazokura vari vana vakasimba.

Nguwa ngenguwa vantu vezvehutano vanohamba muzvikora umu vachireketera vana vezvikora manakire akaita utsanana uye vanenge vachibaira majekiseni kana kupa vana ava mitombo inoita kuti vave vane utano.

Vantu vezveutano vanohambawo muzvikora umu vachidzidzisa vana vechikora utsanana nezvirwere zvinouya kana vantu vaita zveutsvina. Uye mitombo yava nozofanira kutora kana vabatwa nezvirwere zvakaita sezvirwere zvemundani.

Vantu vezveutano varikubatsira munharaunda umu zvisingaiti ngendaa yekuti vanopa vana vechidiki mitombo vakasiyana-siyana, inoita kuti vana vakure vaine hutano hwakasimba kuti vazoita mabasa akasiyana siyana pavanokura.

Vana vechidiki pavanoenda kuzvikora havaendi kundodzidza nguva dzose. Nguva zhinji vanenge vachiendavo uko kunotamba kunhandare uko kunenge kunezvinhu zvinonakidza vachiswera vachitamba ikoko.

Vanhtu vezveutano vamwe vacho vanoitawo zvekuhamba munhtaraunda vachipawo vanhtu vasingakwanisi kutengawo mitombo mishonga vachitsanangura kuti utsanana hwakanaka munhtaraunda.

kune vantu vezveutano vanohamba muganga nguva ngenguva, vachibhuira vantu maitiro avangaita kuti vagare vane hutano hwakanaka. Uye mitombo yavanofanira kutora kana vabatwa nezvirwere doko zvakaita sezvirwere zvechikosoro.

Nguwa ngenguwa munharaunda madzimai anoenda nevana vavo ku zvibhedhlera uko kwavanondiona dhokodhera achivapa majekiseni kana mitombo nguwa ngenguwa kuti vana vavo vakure vane utano hwakanaka.

Vantu pavanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanosangana nadhokodheya vanovanyorera mitombo inenge ichidiwa. Iyo yavanozoenda kuchitoro chinotengesa mitombo icho chatingati nemuchirungu famasi.

Michini inoshandiswa nemadhokodhera kuongorora vantu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana uye inoita kuti madhokotera aziye mitombo ingashandiswa kuvabatsira.

Madhokoteya vanthu vanobatsira zvisingait munharaunda, ngekuti munhu akarwara munharaunda umwu anoenda kuchibhehlera uko kwanondosangana nadhokotera, obva amubatsira chirwere chaanenge achinzwa munguwa dzacho.

Vantu vakarwara munharaunda vanoenda kunoona madhokotera kuchibhedhlera. Uko kwaanondo bairwa majekiseni kanavo kupiva mitombo inenge ichienderana nechirwere chavo.

Madhokotera munharaunda anobatsira zvisingabviri. Ngendaa yekuti muntu akangorwara anoenda kuchibhedhlera uko kwanondoona dhokotera achizomupavo mitombo, kana kumubairavo majekiseni zvichienderana nechirwere chemurwere.

Munharaunda, muntu akanzwa muviri wake usiri kunzwa zvakanaka, anoenda kuzvibhedhleya uko kwaanobatsirwa nevantu veutano. Vachibatsirwa zvirwere zvakasiyana-siyana kuzvibhedhleya ukoko.

Vantu vakarwara munharaunda vanoenda kundoona chiremba anova anovabatsirawo achiona kuti munhu wacho anenge achirwara nechirwere chipi obva amupa mitombo inoenderana nechirwere ichocho

Muntu wezveutano ari kubatsira kurapa murume wechikuru ,anenge iye anenge achirwara nezvirwere zvakawanda. Achionekwa kuti zvirwere zvake zvisaramba zvechirwadza zvichienda mberi.

Ndombi nemadhodha padzinoenda kuzvikora dzinondodzidza kuti dzizokwanisawo kuita madhokotera akakosha munharaunda ngendaa yekuti anobatsira kuti vantu vaite utano hwakasimba vachivapa mitombo yakasiyana siyana.

Muntaraunda, zvibhedhleya zvinowanikwa kure, zvekuti vantu vanenge vechirwara zvirwere zvisina kunyanya kuoma vanoendawo kwanaana mbuya utano, vanenge ivo vanenge vakadzidza nezveutano padoko padoko.

Madzimai anenge ane pamuviri anoenda kuchibhedhlera nguwa ngenguwa, uko kwevanondosangana nadhogodheya, achiongorora kuti mwana ane utano here. Mwana anenge ari mundani maamai vake.

Vantu vanenge vakuwara kana kuti vawanikidzwa vari munjodzi, vanoendeswa kuchibhedhlera, uko kunenge kune madhokodheya kana vantu veutano, vanovabatsira kuvaita kuti vanzwe zvakanaka nekuvabaira majekiseni kana kuvapa mitombo.

Madhokoteya anobatsira zvisingait emunharaunda anoita kuti zvirwere zvisaramba zvichienderera mberi munharaunda .Kuti vanenge vachibatsira vanhu vakuru nezvivana zvidoko kuti vasarambe veirwara.

Vantu vemukanyi vakarwara vanoenda kundoona dhokotera uko dhokotera paanozo vaongorora obva avabaira jikiseni kana kuvapa mitombo inenge ichienderana nechirwere chavo.

Munharaunda vantu vechikuru vanobatana vogara pasi vachitaurirana kuti vamire kuita zveutsvina. Utsvina unozoita kuti vantu varambe vachirwara vachizoramba vachienda kuzvibhedhlera koona vantu vezveutano.

Vantu vemunharaunda pavanoenda kuzvibhedhlera, uko kwavanoona dhokodheya, anovanyorera mitombo inenge ichidiwa iyo yavanozoenda kuzoona kuzvitoro chinotengesa mitombo ichova chinonzi nemuchirungu famasi.

Ukarwara uri munharaunda unoenda kuchibhedhlera uko kwaunosangana nadhokodheya anokupa mitombo inenge ichienderana nechirwere chaunenge uchizwa nguwa dzacho. Mitombo inowanikwa kuchibhedhlera yakasiyana siyana inoenderana nezvirwere zvakasiyana -siyana.

Vantu vemuntaraunda pavanorwara vanoendawo kuzvibhehlera uko kwavanowana dhokotera anovapawo mitombo yekuti vabatsirikane pazvirwere zvavanenge vachirwara uye vanopiwa mitombo inoenderana nechirwere chavo.

Mitombo inoshandiswa nevanhu munharaunda ngendaa yekuti anenge vabatwa ngezvirwere zvakasiyanasiyana. Vazobatwa ngezvirwere zvakasiyanasiyana, vanozoenda kuzvibhehlera, kundoti vabatsirwe ngeanhu eutano.

Munharaunda vantu vanogara vane hutano. Ngendaa yekuti vakangorwara vanoenda kuchibhedhlera uko kunenge kune vantu veutano vanenge vachibaira majekiseni kana kupa varwere mitombo.

Muntu paanoenda kuchibhedhlera uko kwaanonoona dhokodheya anongonyorrerwa tsamba kuti aende kuchitoro kunotengeswe mitombo yega .Uko ndokwaanozobatsirwa achipuuwa mitombo yaanenge anyorerwa nadhokodheya patsamba

Vantu vemuntaraunda vakarwara, vanongoenda pachibhedhlera chinenge chiri padhuze, uko kwevanondoona madhokotera anovapa ivo mitombo inenge ichienderana nechirwere chavo.

Mitombo unobatsira kuti vanhu vaite utano hwakasimba, unozobatsira vanhu kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana-siyana. Anozoita kuti ndaraunda ibudirire nenyaya yemabasa anenge achibatwa nevanhu munharaunda umu.

Vantu vemuntaraunda vanogara vane utano hwakanaka ngendaa yekuti vanoti vakarwara, vanoenda kuchibhedhlera uko kwavanondopiwa mitombo yakasiyana siyana, inenge ichienderana nechirwere chavo nadhokodheya.

Vantu pavanoenda kuchibhehlera, vanondoona kuna dhokotera anovanyorera mitombo inodiwa. Yavanozoenda kuzoona kuchitoro chinotengeswa mitombo, icho chatinoti nemuchiyungu famasi.

Vantu pavanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondoona dhokodheya. Vanondonyorerwa mazita emitombo inodiwa yavanozoona muchitoro chinotengeswe mitombo, icho chatinoti nemuchiyungu famasi.

Kana vantu vaenda kuchibhedhlera vanondonyorerwa mitombo yavanofana kundotenga nadhokoteya iyo mitombo iyo vanozondoiona kuchitoro chinoita zvekutengesa mitombo chete icho chinonzi famasi nemuchirungu.

Vantu vanokwanisa kuenda kuzvitoro zvinotengeswa mitombo vachivhunza kuti chirwere chanenge ari kunzwa nguva dzacho chingada mutombo wakaita sei uyezve obva apihwa mitombo dzacho.

Vantu vachinge vaenda kuchibhedhlera vanondosangana nadhogodheya anovanyorerawo tsamba yemitombo yavanenge vachida, iyo yavanozoenda kundotenga kuchitoro chinotengeswa mitombo yega, icho chatinoti nemuchirungu famasi.

Kuzvibhedhlera kune motokari dzinofamba dzichitora vantu vanenge vachirwara mumuganga vanenge vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvibhedhlera vanotorwa ngemotokari pachibhedhlera iyo inonzi nemuchirungu ambiyulenzi

Mitombo inowanikwa kuzvibhedhlera, inoita kuti vanhu vaite utano hwakasimba . Vazokwanisa kuita mabasa akasiyana siyana. Mabasa anozoita kuti nharaunda ibudirire.

Vantu vakarwara vanoenda kuzvibhedhlera uko kwananondoona dhokodheya anovanyorera mitombo yavanozoenda kotenda kuchitoro chinotengeswa mitombo icho chinonzi nemuchirungu famasi.

Vantu pavonoenda kuchibhedhlera vanondosvika vosangana nadhokotera anovanyorera mitombo yavanozoenda kondoona kuchitoro chinotengesa mitombo chinova chinozi famasi ngemuchiyungu.

Vantu mundaraunda vakubatsirika zvikuru ngekuti vakugara vaine hutano ngenda yekuti vari kuti vakango rwara rwara voenda kuna dhokotera kuchibhedhlera uko kwanondopiwa mitombo inovabatsira zvikuru.

Mumanharaunda maakuwanikwawo zvitoro zvinotengese mitombo yega izvo zvatinoti muchirungu famasi izvo zvinobatsira kuti vantu vave vane kwekutenga mitombo kwakawanda, zvinoita kuti vave vanehutano hwakanaka.

Vantu pavanoenda kuchibhedhlera vanondosangana nadhokodhera achizovanyorerawo tsamba yekuti vaende kuchitoro chinotengeswa mutombo yega icho chatinoti nemuchirungu famasi..

Kuti vantu vemuntaraunda varambe vaine utano, zvitoro zvinotengese mitombo yega, izvo zvatinoti nemuchirungu famasi zvinofanawo kuva zvisikadhurisi mitombo kuti muntu weshe akwanisewo kuzotengawo mitombo kana akurwara.

Vantu vezvehutano nguwa ngenguwa vanohamba mundaraunda umu vachionawo kuti vantu zvechikuri vari kurarama ndaramo ine hutano here vachivapawo mitombo vaya vanenge vachirwara vasina mari.

Vakadzi vanoenda kuchibhedhlera nguwa ngenguwa uko kwavanonowana vantu vezveutano vachibaira vana vavo majikiseni nguwa nenguwa kuitira kuti vave neutano hwakanaka.

Nguwa ngenguwa vantu vezveutana vanohamba munharaunda vachibatsiravo vantu vasingakwanisi kubhadhara mari yemutombo kuvapevo mutombo iyoyo kuti vave neutano.

Vantu vezveutano nguva nenguva vanopinda mukanyi vachidzidzisa ndombi nemajaha kuti vakwanise kuita hutsanana, hunenge hunoita kuti vaite hutano hwakanaka.

Nguwa nenguwa vantu vezveutano vanounganidza vanhu vemunharaunda vachivatsanangurira manakiro akaita kuita utsanana ngendaa yekuti vantu vanozobatwa ngezvirwere zvakaita sechirwere chemundani.

Nguwa ngenguwa vantu vezveutano vanohamba mukanyi vachidzidzisa ndombi nemajaha kuti vaite utsanana unenge unozovapa utano hwakanaka nokuti vanozokura vakasimba.

Vezveutano vachireketa vanoti kuti nharaunda iveneutano hwakanaka. Vanofanira kumwawo mvura inenge yakachena. Iyo mvura inenge yakacheneswa navo ivo vezveutsanana vanenge vakaisa mitombo yakasiyana-siyana, kuti vakwanise kuuraya zvirwere zvinenge zviri mumvura.

Majaha nendombi pavanoenda kuzvikora, vanoenda kundodzidzira kuzoti vazoitawo mabasa akaita seemadhokodheya kuti vazokwanisa kubatsirawo antu emunharaunda kana vave kurwara.

Nguwa ngenguwa vantu veutano vanohambawo muntaraunda umu vachiona kuti vanhtu vasingakwanisi kubvisa mari yezvibhedhlera vabatsirika ere. Ngekuti vanenge vechida kuti vantu ivavo vaitewo utano wakasimba.

Vantu vezveutano vanohambawo mumuganga vachikurudzira vanhu kuti vaite utsanana ngendaa yekuti kune zvirwere zvinobata vanhu vanenge vachiita zveutsvina zvakaita sezvirwere zvemundani.

Vanhu vezveutano vanopindawo mukanyi umu. Vanenge vachidetsera vanhu vasingakwanisi kubvisa mari yechibhedhlera kuti vavewo vane utano hwakanaka.

Majaya nendombi dzinenge dzaenda kuchikora dzapedza kufunda dzobva dzaenda koita zvechidhokotera. Kuti dzikurumidze kuvabatsira vantu vemunharaunda vanenge vachizorwara vanenge vachida kuzonyorerwawo mitombo inenge ichida kuzowabatsira.

Nguva ngenguva vantu vezveutano vanohamba mukanyi umo wachidzidzisa vagari vemukanyi manakiro akaita utsanana. Izvo zvinoita kuti vadzivirire zvirwere zvakawanda zvinobetsera hutano hwevantu vemunharaunda.

Vakadzi vemuganga vanoungana vachitaurirana madzidzisiro avangaita vana vavo, kuita utsanana nekuti vanozviziya kuti utsanana hunoita kuti vana vaite utano.

Vechidiki munharaunda ndoovanonyanya kubatwa nezvirwere saka nguwa nenguwa vanoendeswa kuchibhedhlera uko kwavanondoona dhokodheya achivapa mitombo inenge ichienderana nechirwere mwana chaanenge achirwara.

Antu emunharaunda vanounganidzwa nguva nenguva ngevantu nezveutano vachiudzirwa manakire akaita utsanana uye zvirwere zvinokonzerwa nekuita utsvina, nemitombo yavanozopihwa kana vaakunzwa zvirwere zvakaita semundani.

Vantu vezveutano vanohambawo ngemuzvikora umo vachidzidzisa ndombi nemajaha zveutsanana kuti vaziye kuti kuita zveutsvina kunokonzera zvirwere zvakawanda.

Madzimai anenge ane pamuviri anoenda kuchibhehlera uko kwavanondoona vantu veutano vanovadetsera kuona kuti mwana ari mundani ane utano here.

Munharaunda munhu weshe unokwanisawo kuita mabasa akasiyana siyana. Chero vanhu vanenge vasingakwanisi kufamba vachifamba havo vakagara vane mabasa avanotsvagirwa akangewo ekusona kuti ndaramo yavo ifambe zvakanaka

Madhokodheya nguwa ngenguwa anouya munharaunda achitaura kuti majaha anodakarira kuita zvekurumba rumba anofana kuti apedza kurumba ombobatawo mvura ,omwa mvura yakawanda ngekuti anenge abudisa ziya rakawanda.

Majaya nentombi pavanenge vasiri kuzvikora, vanenge varikunhandare vachitamba nhabvu uko kunenge kuchiwanikawo vantu vezveutano. Ngendaa yekuti kunhabvu kunokwanise kukuvara ntombi nemajaha.

Vantu vezveutano vanouya munharaunda nguva neguva vachitsanangura kuti majaha anofarira kuita zvekurumba-rumba anofanira kumwawo mvura yakawanda, nendaa yekuti anenge abudisa zviya rakawanda pavanga vachiita zvekurumba-rumba ipapo.

Madhokoteya anofamba mundaraunda nguva nenguva achireketera vantu kuti vaziye kuti vaite utano hwakasimba vanofanira kurumba-rumba, vachimwa mvura yakawanda ngendaa yekuti vanenge vabudavo ziya rakawanda.

Vanhu vemunharaunda kuti varambe vane utano hwakanaka, vanoudzirwa nevanhu vezveutano kuti varambe vachimhanya mhanya. Vachiita zvinhu zvinoda kuti munhu abude ziya, nekuti ndoozvinhu zvinoita kuti munhu arambe ane utano hwakanaka.

Vanthu vemundaraunda pevanorwara vanoenda kuchibhedhlera uko kwevanondobetserwa nadhokotera achivapa mitombo nekuvaonesa kuti vangagara sei vane hutano.

Vantu vanofarira kuita zvekurumba rumba vanorwketerwa nemadhokodheya vachinzi vanofanika kurya chikafu mukurya chikafu chinenge chine hutano chikafu ichona chakaita semichero yakasiyana siyana nekukwawo mvura yakawanda.

Muchini unoshandiswa ngemadhokotera kuona kuti munhu anenge achirwara ere kana kuti munhu wacho anenge akupora erepachirwere chavo chanenge vachitarisa vari muzvibhedhlera zvavo.

Ndombi nemajaha kuti ave aneutano hwakanaka, vanofana kuita zvinhu zvekuti vave neutano hwakagwinya zvakafanana nekurumba-rumba kuitira kuti utano hwavo husimbe.

Vantu vezveutano vanoramba vachikurudzira vantu vanofarira kuita zvekurumba-rumba, kuti varumbe vachiitawo zvekurya chikafu chine hutano zvakange michero nekumwawo mvura yakawanda.

Nguwa ngenguwa vantu vezveutano vanohamba munharaunda veireketera vantu kuti, vave ngeutano hwakanaka vanofana kurumba-rumba uye vachima mvura yakawanda kuti kuti utano hwawo unge hwakanaka.

Vandu vakangonzwa mumwiri wavo usiri kunzwa zvakanaka vanoenda kuzvibhedhlera uko kwavanondosangana nevandu vezve hutano achivapa mitombo inoita kuti muviri wavo munzwe zvakanaka .

Vantu vanofarira zvekurumba-rumba vanogara vakareketerwa ngevantu vezveutano kuti vachida kuramba vachiita zvekurumba-rumba, vanofanikawo kurya chikafu chinoitawo kuti varambe vane hutano, chikafu icho ave michero.

Madhokotera eireketa vanoti vanthu kana vaite zvekurumba rumba vanofanire kumwe mvura yakawanda zvisingaiti ngendaa yekuti vanenge vabudawo ziya rakawanda.

Nguwa nenguwa vanhu vezveutano vamouya munharaunda vachitsanangurira ndombi nemajaha, kuti munhu arambe ane hutano hwakasimba anofana kuita zvinhu zvekuti anenge achirumba rumba kwete kuswera akagara.

Madhokodhera vantu vakakosha muntaraunda, ngendaa yekuti vantu pevanoenda kuzvibhedhlera vanosangana nadhokodhera anovanyorera mishonga inenge ichidiwa, iyo mishonga yacho vanozoenda kuzoiona kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Mathuruzi anoshandiswa nemadhokotera, kuona zvinenge zvichinesa vanthu vanenge vachida kubatsirwa nemadhokothera. Mathuruzi aya anoshandiswa neunyanzvi nemadhokodhera.

Madhokothera anobatsira zvisingaiti munharaunda, ngendaa yekuti vana vechidiki vanorwara nguwa nenguwa, uko kwevanozoendeswa kuzvibhedhlera kwenanondobatsira nemadhokothera, vachibatsirwa zvirwere zvakasiyana siyana.

Michina inoshandiswa nemadhokotera kuongorora zvirwere zvinenge zvauya nevanhu kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana ichitaura kuti mitombo ingavabatsira ngeipi.

Muchina inoshandiswa nemadhokothera kuongorora chirwere cheunenge uchirwara nacho, kuti vaone kuti vangakupa mitombo yakaitasei, kuti uve munhu ane hutano hwakanaka.

Vanhu vechikuru vakutirawo mashakani vobva vomatswanya tswanya vachigadzirawo mitombo yavanozoshandisa kurapa zvirwere zvakaita sechikosoro zvinoite kuti vanhu vaite utano.

Vantu vemunharaunda vaakukwanisawo kuita mushando dzakasiyana siyana. Mishando iyi inenge ichivapawo mari yakaita seyekuchwanya chwanya mashakani anova anogadzira mitombo yakaita semitombo yechikosoro.

Kurapawo zvirwere zvakaita sezvechikosoro, madhodha aakukwanisa kutora mashizha otswanyatswanya. Wobva wamapisira wachifukira, kuitira kuti ndombi nemajaha anenge achirwara chirwere ichi chinobva chapera.

Madzimai nemadhodha avakukwanisavo kupanga mishonga yakasiyana siyana. lyo inova inobatsira vantu vemunharaunda vanogaravo kure nezvibhehlewa kunenge kuine madhokotera.

Mitombo yetinoshandisa muntaraunda medu inogadzirwa kubva kumashizha iwo atinowana muntaraunda medu. Mashizha aya anotorwa ngevantu vechikuru. Vanomatora vomatswanya tswanya kugadzira mitombo inorapa zvakasiyana-siyana.

Mundaraunda vantu hava chavhundiki zvirwere zvakaita sechirwere sechikosoro ngendaa yekuti madzimai nemadhodha avakukwanisa wo kutorawo mashakani vomachwanya chwanya kuti vantu vazofukira vaonewo kuchipedza chirwere ichi.

Madzimai nemadhodha vanokwanisawo kugadzira mitombo yawo mushure mekunge vatora mashizha vobva vamachwanya chwanya, izvo zvinogadzira mitombo yakasiyana siyana, inokwanisawo kurapa zvirwere zvakaita sezve chikosoro.

Munharaunda mabasa aakuwanda ngendaa yekuti madhodha nemadzimai ava kukwanisawo kugadzira mitombo iyo yavanotora mashakani vachitswanya tswanya vachigadzira mitombo yechikosoro iyo yavanozotengesera vanhtu vobva vaitawo mari.

Mitombo inowanikwa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo chete kana muzvibhedhlera inodhura saka madhodha nemadzimai emumuganga vanotorawo mashakani vochwanya chwanya vachigadzirawo mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Madhokotera anokurudzirawo vantu kuti vashandisewo mitombo yechinyakare iyo inoita kuti vavewo vane hutano inogadzirawo ngekutora mashakani kana midzi yemiti dzakasiyana siyana vachitswanyatswanya.

Ku zvibhedhlera kana ku zvitoro zvino tengeswa mitombo yega kuno dhura saka madhodha ne madzimai emu miganga vano torawo mashakani kana midzi ye miti dzaka siyana siyana vachi chwanya chwanya kugadzira mitombo inoita kuti vanhu vave vane utano.

Zvirwere zvakawanda zvinodzivirirwa ngekutorawo mashakani embiti dzakasiyana- siyana muchiisawo musvutugadzike zvinoitawo izvoni kuti uve neutano hwakanaka.

Kuzvibhehlra zvemunharaunda maakuwanikwawo mitombo inoita kuti ganda remadzimai nentombi rive ganda rakanaka, zvekuti majaha nemadhodha anenge avakuyemura ntombi idzi nemadzimai.

Antu emuganga vave kuitawo mari ngendaa yekuti vave kukwanisawo kugadzirawo mitombo vachitora mashakani vachichwanya chwanya vachigadzirawo mitombo yezvirwere zvakaita sechikosoro iyo yavanozotengesa kuti vakwanisewo kuita mari.

Mundaraunda chinoita kuti vantu varambe vane hutano hwakasimba inda yemitombo yavanopiwa kuzvibhedhlera kwavanoenda vachindoona dhokoteya.

Mhere mhere inoshandiswa pakuiswa mumuriwo inoita kuti muriwo ivavire iite unake pakuzvidya muusavi hwemuriwo.

Mitombo inobatsira vantu vemunharaunda ngendaa yekuti vanenge vachienda kuchibhehlera uko kwavanondoona vantu vezveutano vachipiwa mitombo inoita kuti vave vaine utano.

Mitombo yezvirwere zvakaita sechikosoro kana mundani haichanetsi mundaraunda ngendaa yekuti vantu vakutoravo mashakani votswanya-tswanya kugadzirawo mitombo inokwanisa kuvabetsera.

Madzimai nemadhodha emunharaunda umu anokwanisawo kugadzira mitombo yawo, mushure mekunge vatswanya-tswanya mashizha anenge achibatsirawo kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Madhodha nemadzimai avakukwanisawo kutora mashakani vachichwanyachwanya kugadzira mitombo yakasiyana_siyana ingave mitombo yekurapa zvirwere zvichikosoro kana chirwere chemudhani.

Vantu vechikuru vaakukonavo kugadzire mitombo inova inoita kuti vantu vabatsirike vasina kuenda kuzvibhehlera uko kunobuditswe mare yakawanda.

Vantu vemuntaraunda vanobatsirikana zvisingaiti ngekuti vanoramba vane utano hwakanaka ngendaa yekuti vanoshandise mitombo inoita kuti vaite utano hwakagwinya

Vantu vezvikuru vakukwanisavo kurapa zvirwere zvakaita zvechikosoro pavanotswanya-tswanya mashizha kana kushandisa tsangamidzi inova inorapa chirwere chemundani.

Munharaunda vanhu vakarwara vanoenda kuzvibhehlera uko kwavanosangana nemadhogodhera anovapa mitombo yakasiyana-siyana inenge ichirapa zvirwere zvakasiyana-siyana, vachiudzirwawo kunaka kwekuita utsanana.

Madhodha nemadzimai anokwanisawo kugadzira mitombo yakaita seye mitombo yechikosoro yavanotorawo mashizha avano tswanya tswanya kugadzira mitombo yechikosoro.

CHIREMBA AKABATA MAPIRIZI ANOBATSIRA KURAPA ZVIRWERE ZVAKAWANDAWANDA UYE CHIREMBA ARIKUTIRATIDZA MAPIRIZI ANOKWANISA KURAPA ZVIRWERE ZVAKAWANDAWANDA

Madzimai nemadhodha emunganga avakukwanisawo kugadzira mitombo nekutora mashakani vobva vama tshwanya tshwanya izvo zvinoita kuti vakwanisewo kurapa zvirwere zvakaita sechirwere chechikosoro.

Mitombo yechizvino inodhura saka, madhodha nemadzimai vanokwanisawo kutora mashakani emiti kana midzi dzakasiyana-siyana vachichwanya-chwanya kuti vagadzirawo mitombo inorapawo, zvirwere zvakaita sechirwere chemundani.

Mitombo yechiyungu inobatsira vantu vemunharaunda kuti varambe vaine hutamo. Vanondo iona kuzvibhedhlera uko kwanondo nyorerwa tsamba nadhogodheya kuti aende kuzotenge mutombo kuzvitoro zvinenge zvichitengese mitombo iyoyo.

Madzimai anenge ane pamuviri ,kuti vazokwanisa kuita mwana wavo zvakanaka ,vanodyiswa munyemba wemudzinde kuti mwana wavo akwanise kuzobuda zvakanaka kana nguwa yekubuda yasvika.

Madhoda emuganga nemadzimai akukwanisawo kunasira mitombo yakasiyana siyana kuburikidza nekutswanya tswanya mashakani izvo zvinozoita kuti vagadzire mitombo yakaita semitombo inorapa chikosoro .

Mitombo mizhinji yatinoshandisa muntaraunda inogadzirwa nevantu vechikuru vachitora mashizha vachitswanya tswanya kugadzira mitombo yakasiyana siyana inenge ichishanda mabasa akasiyana siyana muntaraunda umu.

Madzimai nemadhodha ave kukwanisawo kutora mashizha ochwanya chwanya ogadzirawo mitombo yakaita semitombo yezvikosoro, izvo zvekuti zvinenge zvave kubatsirawo vantu kuti vasaenda kuzvibhedhlera zvinowanikwa kuretu.

Madhodha nemadzimai emuganga anotoravo midzi dzemiti yakasiyana-siyana, vachiishandisa kugadzirawo mitombo inorapawo zvirwere zvakaita sezvirwere zvemundani.

Madhodha nemadzimai emuntaraunda anokwanisawo kuzvirapa zvirwere zvakaita sezvechikosoro, vasingaendi kuzvibhedhlera uko zvinenge zviri kure, vanotorawo mashakani vobva vamachwanya-chwanya kugadzirawo mitombo yechikosoro.

Vantu vechikuru vakukwanisawo kugadzira mitombo iyo inobatsirawo zvirwere zvakaita sezvechikosoro. Vanotora mashizha vobva vamachwanya chwanya kuita kuti aite mitombo.

Vantu vemuntaraunda vava kukwanisa kubtsirika ngendaa yekuti vava kukwanisa kugadzira mitombo yavo yakasiyana siyana , inenge ichirapawo zvirwere zvakasiyana siyana ngendaa yokuti vanenge votora mashakani vomatswanya tswanya kugadzirawo mitombo

Vantu vechikuru vakukwanisawo kugadzira mitombo yavo vachishandisa mashizha. Izvi zvinobatsira kuti varapewo zvirwere zvidiki zvakaita sechikosoro, vasangoenda kuzvibhedhlera uko kwavanobvisa mari yakawanda.

Mitombo mizhinji yatinoshandisa munharaunda umu inobva kumashizha anotorwa nevanhu vechikuru vachishandisa kana kumatswanya tswanaya kuti aite mitombo yakasiyana siyana inobatsira zvirwere zvakasiyana siyana.

Vantu vakabatwa ngechirwerevo chechikosoro havamhanyi-mhanyi vachiendawo kuchibhedhlera. Vanotoravo mashakani vobva vamafukira kuitira kuti chikosoro chipere, vasapedza mari vachienda kuchibhedhlera uko kunodhura zvisingaiti.

Mashakani anowanikwa muntaraunda anorapawo zvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana. Mushure mekunge atorwa, atswanywa tswanywa nemadhodha nemadzimai kuti vagadzire mutombo unorapawo zvirwere zvakasiyana siyana.

Madhodha emumiganga vakukwanisawo kugadzira mitombo yezvirwere zvakaita sezvechikosoro. Vanotora mashizha emiti dzavanoziya dzinorapa vochwanya chwanya kuti vagadzire mitombo iyi.

Zvirwere zvakaita zvirwere zvechikosoro kana chirwere chemundani, achichavhundusi vantu vemuntaraunda, ngendaa yekuti vava kukwanisa kuzvirapawo ngekutora mashizha kana midzi dzemiti vachichwanya chwanya kuti vagadzire mitombo yekuzvirapa.

Mitombo inorapa zvirwere zvakaita semundani kana chirwere chichikosoro mizhinji inogadzirwawo nemadzimai nemadhodha anotora mashakani achichwanya- chwanya kuita mitombo.

Mai nemadhodha echikuru, vakukwanisawo kutorawo mashizha vomatswanya tswanya, kwakugadzira mitombo yakaita semitombo seyechikosoro yekuti vantu kana vakurawara, havachaendiwo kuzvibhedhlera zviri kure kana vakunzwa chirwere chechikosoro.

Vantu vechikuru vanotora mashani wobva wamachwanya-chwanya. Izvi zvinoita kuti vanasire mitombo yakaita semitombo yechikosoro, inoita kuti antu aite utano.

Vantu vemuntaraunda vechikuru vavakukwanisawo kugadzira mitombo yavo ingava inobatsira vantu vanenge vachirwara zvirwere zvakaita sechikosoro kuti vasandobudisa mare yakawanda kuzvibhedhlera.

Madhodha emuganga anoshandisa mashizha achima tswanya tswanya kuti uite mutombo, unova unobatsira antu emunharaunda zvakanyanya nekuti vanenge vaine utano

Vanthu vechikuru vakukwanisawo kurapa zvirwere zvakasiyana siyana nekutswanya tswanya mashizha angarapa chirwere chechikosoro, kana kutswanya tswanya tsangamidzi inorapa chirwere chemundani

Zvirwere zvakaita sezvikosoro kana zvirwere zvemundani, zvave kukwaniswa kurapwawo nemadhodha nemadzimai emuganga ngendaa yekuti vave kukwanisawo kutswanya tswanya mashizha kana midzi dzemiti kuti vakwanise kuzvirapa.

Vantu vemunharaunda vakukwanisawo kuita basa rekugadzira mitombo inorapa chikosoro kana mundani izvo zvinoita kuti vawane chekudya nemari yavanowana pakutengesa mitombo iyi

Mumantaraunda zvibhedhlera zvinonge zviri kure, vantu avanyanyi kuende kuzvibhedhlera saka vano shandisawo mitombo yavano gadzirawo vega, iyo yavanobgadzira ngekutore mashakani kana midzi dzemiti vachichwaya chwanya kuti vakwanisewo kugadzira mitombo.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yega kana zvibhedhlera kuno dhura Saka madhodha nemadzimai anotorawo mashakani emiti dzakasiyana siyana achichwanya chwanya kuti vagadzirewo mutombo unoita kuti vantu vange vane hutano.

Mitombo yechinyakare yakanakira kuti aidhuri kungoenda kobvita mashakani wochwanyachwanya apo paunogadzirawo mitombo inokwanisa kuramba zvirwere zvakasiyana siyana zvingava zvirwere zvechikosoro kana zvirwere zvemundani .

Kuti vantu vechikuru vave vane utano vanosisirwawo kugadzira svutugadzike inenge ine midzi kana mashakani emuti yakasiyana siyana iyo Inova mitombo inoita kuti vanzwe zvakanaka.

Mitombo inowanikwa kuzvibhedhleya inosisira kudhura saka madhodha nemadzimai emumuganga vanotorawo mashakani nemidzi dzakasiyana siyana vachitswanya tswanya kugadzirawo mitombo inoita kuti vave vane utano.